Gonddalee wolaytta wogan keehippe maaddiya miishsha. Ikka daro go"a immees. Nuuni a nu morkketuura oletanawu kiyiyyo saatiyan ekkidi kiyyetees. Nu morkketi nu bolla gattanawu koyyiyo qoho ubba he gonddaliyaan attidi nu oyqqido miishshan nu morkketta oletees.

Taani zino tamaaresoppe yiyode aayiya tana hegaan ta wottossan de'iyagaappe wolaytta muuziyappe ekkada ma yaagin taanikka a dossenna gishshawu maanaappe gaadda meenann aggada nammissan de'iyogee tanaka nammissay keehippe qohiis.

issi saamuna de"iyaagee tana ayiba iitii! taani a koyiro shammada maayuwaa meeccana gaada ekkada yiyoodee ikka hoommotenna singgiyoodeekka ayyo peenoy sawenna. yaanin oottiyoobaa xayada hegaa saamunaa son olaaggadda haraa ekkananwu guyye baas.

Gonddallee wolayttan keehippe maaddiyanne keehippe nashettiya al"o buqura. Ikka nuussi immiyo go"ay nu nu morkketuura olettiyode eta hanqqoy woykko eti nu bolli yeddiyobati nuna demmenna malanne keehippe maaddiya buqura.

hageeti hinin issippe shiiqi eqida naati omarssaitoophphioya oduwa itoophiya waana pee'adee? yaagiya oduwaa issippe siyiidi de'oosona.

Nu son Sanayitto giyo na'iya kare biitti baana gaada ha giddon passporttiya kunttada yiin ekkada baanassi baassi koshshiyabata ubaabaakka giggissada baana gaada kiyayda de'awusu.

Alimaazi wogaa kattaa keettan dumma dumma kattata A giigissidoogetuppe nu laagetyura biidi nuusi awugee lo"iyaagaa appe dooridi nuusi lo"iyaagaa issuwa gidiyaagaa billandduwaa issippe giididi miidi deettees.

Taani omarsiichidaagan giyaape wooqqida manguwa shammada erennan xumaara maagas. Yaanidooge ta bolli qohuwa gattanaw de'iyakkonne gattennakkone taw erettibeennaage tana ha'i hirggissiidi de'iyaabatuppe issuwa.

Hagee biniyama maayuwaa zal'iyo zal'ee keettaa gididi dumma dumma maayotta kare biitappene so biitappe gelisiyogan dumma dumma maayota qommo baggaara kotetta, xadde baggaara shamisetta, appe garssara caamatta wottiyogan bayzzetandan gigisi wottiis.

Hegaa hefinttan issippw uttira asati zammaariya Wonddimmu Shulggado yettaa siyiiddi issippe uttirosona. Issippe uttiri etikka A kaalliidde de'oosona.

Wolaytta sooddo unbberssttiya huuphphe gadaaway ooratta geliya tamaaree naatussi timirtte keettan hanettanaassi bessiyabatanne tamaaree naati ootanawu bessiyaba etassi erissuwa immidi de'ees.

Zino taani nuso aaway massidi giigissido ooratta kalttaa ekkada mittaa qerishin guuran yiidaagee tana ta azazuwappe ayssi kiyadii yaagidi kalttaa taappe wotti ekkidi qeroppa naa"antto yaagis.

Hagee boorayi nuuni balgguwa aginan xiikkanaassi giidi geesaa xeellidi, ashuwa xeellidi, malkkiya xeellidi kaciyanne xeellidi asi de"iya hemetan lo"o hanota hagee aagee giidi shammidi ekkidi yiiddi de"eettes.

Hagee woosa keettay orthodeoxiyaa woosa keettaa. Yaatidi qa eti ubbay issippe naxalaa maayidi lo'iiddi meechchaa baalaa bonchchanaassi bantta de'iyoosaape hara sohuwaa biiddi de'oosona hegaakka meecettidi omarssan simmana de'oosona.

Hegee hefinttan deiyaa payatetta naagissiyo eqqota matan kaqqettida xaafetti-uttida xuufe he payatetta eqqottay immidi deiyo haggaazzan deiya yohota qonccissidi de'ees.

taani zino aayetu shufuwa bada duttidaashin eta kaalettiyagee lo'o haasayaa hanotan kaalettiyogaa be'ada lakka awati lo'o hanotan kaalettiyoge lo'iyoga mala be'aas.

So asatti dere asttussi gaaso. Hegaa giyoogee issi so asaassi issi so asay hara so asaara gayttiyode issi dere merettes hegaa giyoogee issi so asay gujoy issi deriyaa medhdheesi giyoogas.

wollaytta sodo unibersitiyaan de'iyaa laybereriyan ubba taamaretti geelidi issisaa shiiqqidi issi maxaafaa ekkidi nababishin issi na'ay etassi maxaafassi de'iyaa go"aa muliyaa birshidi odiis.

wolayttan ha saatiyan wolaytta dichharanne arbaamincera naa'ay issipe demban ka'iiddi de'oososna, be'ada kiyana gaada kaasaa demban days.

Issi bolla baggassaa maataamma gididi garssa baggassaara zo'o meraa tiyettida issi deriya issi sohaappe hara sohaa caaniya makiinay Wolayttappe denddiyogan Humbbokko 200 asata ekkidi biishin taani be'aas.

Hagaa oyddiya nu soo aaway kaltan massidi koyro coo de'iya mittashin dumma dummasaara massiyogan kessidi go'etanaagan soo ekkidi yiis.

taani Wolaytta Sooddo ambban Lewi hooteele awan de'iyakko erennaagaappe denddaagan taani coo gaada hemettishin ta laggeti Lewi hooteeliyaa efiyaa oge haga yaagiya malaata tana bessooga be'ada lakka hagara beettees yaagada tankka eraas.

Hagee maaraara de'iyaa keettay issuwappe biidi hosppuntta gakkanaw de'iyaa luxiyoo xekan de'iyaa luxanchchati luxanaadan geetettidi wolaytta kataman keexxetidi de'iyo gishshaw wurichchibeena keexxetide de'ees.

Issi dere asay banttawu de'iya maata bonchchisana yaagidi ogiyaappe xade baggaara dumma dumma taapelan xuufetta oyqqidi ubbaykka issi ginara issisa simmidi yeexxiidi bantta wogaa qonccissidi boosona.

Hegee hini baggasan maataa miidi de'iyaa booray ba malkkiyaan zo"o gididooganne lo"o zimmettaa oyqqidoogan giyaan de'iyaa boora ubbappe naashettin lo"o wagaan akka shaammidi ekkidi yiida.

Haachchi taani laaxaa mana gaada issi keettaa baada he sohuwaan laaxaa maada ma siimmada tukkiyaakka uyada guuttaa takkada he sohuwaan taani pe'idoogan bexam ufayttadanne ka"aydda pe'ada simmaas.

taani guuran xiskkuwappe denddada sinttaa meeccetada qan''e kiyyidaaga maada hegappe simmiyaagan maata buccada saate gakkin taaga dawutaara goochcha ekkada timmirtte keetta baas. yaatada yani taamaraydda pe'aas.

Taani yetta ubbaappe teddy afroy itiyoophphiyassi yexo yettaa bexaam dosaysi. Hegaa gishshawu ubba gallassi a doya doyada siyanawu amottaysi hegaa gishshawu teddikka tana keehii lo'ees.

Hagee away guuran nu kanttiyoode de'iyagee baassi keettaa keexxana giidi he sohuwaan de'iyaabata diggiyoogan sohuwaa loyttidi giigisiidi de'eesinne qassikka anaaxiyaara issippe oottiidi de'oosona.

Hagee biiree mata wodiyan oosettidaba gidikkonne xaafanaassinne qassi dumma dumma qantta xuufeta xaafanaassi tamaaretussi injjetiyoogaappe denddidaagan ha biiriyaa qommuwa daro tamaareti ha wodiyan go"ettiiddi de'oosona.

Taakele silkkiya giigissiyoonne charjjiyo keettan de'iya cengursaa sissiya miishshan yiida yettata oydaa giddiyaageeta cora asati he sohuwan eqqidi siyiidi de'oosona.

Nu soo aaway baacaa mashshaa kalttaa harabatakka gujjidi wottiyoo kirishiyaan wottiyaaba gidikkone ayeesi yeeliyaa kuttiyaa de'iyoogan he kirishiyaa ayiyaa kuttiyaa yeliyoo sohuwaan woottada ha'i yelaydda de'awus.

Hagee hini baggaara ogiyaara pude biide de'iyaa aaway kushee oosuwa keehippe lo''o oottiyo gishshawu giyankka I ehiyoo miishshata asay wodiyaa ekisenan shammidi denttichoosona.

Taani ha'i issi carkko naqashshaa nababa simmada likkenagaa gidiyoogaa be'ada lakka hagee deretettaa naqashshaa gattiyaa eqotati likkena asaasi likkenna naqashshaa gaattoosona. gaada taasi erada naagettana gaada agaagas.

Hegee hefinttan de'iyaa ubba asati issisaa shiiqqidi siyiidi de'iyoo carkko naqaashshay dumma dumma biittatugee guuraa saatiyaan odettiyaagaa eqqidi etikka bantta hayttaa asi immidi he oduwaa ezgiidi de"oosona.

hagee keettay mati keexxettidaaba gidikkonne xalla biitta gidiyo gishshaw giddon gelidda mittata muliyaakka xallay miichin ha'i keexxetidoosappe mata wodiyaara ceega kettaa malatees.

Taani efitii achchaa akamo keettay de'iyoosaa koyri erikkeshiin hegaara pude simmada ba yaagin baydda a malaatay ogiyaa doonan kaqettaagee hagaar duge geleettees gin aybanne metootennan he haakamo keettaa gakkaas.

Hegaa hepinttan de'iya qorqqoro keettan de'iya maashiineti maara qanxxenna gishshawunne he keettan de'iya hanotay lo'enna gishshawu giyagan he keettan qanxxissiya asati hara keettaa yuuyyin etawu ha'i oosoy xayin etikka coo de'oosona yaatiyogaa be'ayidda dayis.

Nuuni laytti issi keettaa keexxana giidi dumma dumma mittati he sohuwan de'iyageeta waatti denttanakko giyaaga so asatuura gidid issippe zorettida denttidi dettees bawukka yaattidi ha'i qanxxuwa bolla dettees.

Wolaytta sodo yunveristtiyaa oosanchachatta effiidi ehiyaa kaamee taani hachchi laaxxa saatiyan gaxxaa kiyana gaada qoppidaagaa tanakka he asatuura gujjidi ekkidi biin ta biyosan woxxada gakka ufayttasi.

Issi huuphphiya giigissiyo keettaa baada taani worafaa naagada ta huuphiya giigisa simiyode eti bantta huuphe keettan kerttan kaqido errisoy issi huuphiya giigisoy na'aau xeetu biraa giyoogaa be'ada keehippe dagamadaanne laggetuppe tal'adda etawu immada naa'antyo yiike gaydda yaas.

Hagaa hefinttaan beettiyaa daamota deriyaa bollaan dumma dumma mittaa qomotinne dumma dumma do'aa qomotikka de'ees. he soohoy kiyanawu pudetta gidikkone kiyi makin iita lo"iyaa soho. ta laggetikka he sohuwaa be'ana giidi biichchidosona.

Hagee wogga haysuusee bootta qalamiyan tiyettidaagee caaniyobata issi sohuppe hara sohuwaa efanaasiikka maadiyogan nuussi de'yaa muuzziya nu tokkidoogaa harasaa caanidi efana giyogaan xeesidi ehi uttida.